Mu kifaananyi mulimu akatebe, mulimu omukeeka, waliwo obutebe busatu buli wansi akamu kali waggulu ku busatu waggulu waliwo ebipande kuliko ekya kiragala, kyenvu, kivuuvuvu ne n'ekimyufu.

Ekibira kinene nnyo. Emabbali g'ekibira waliwo enguudo eziyitawo, emabbali w'oluguudo olumu waliwo ekibira kinene nnyo, kuliko emiti mingi nnyo nnyo nnyo, gyonna gifu... gireete... gireetedde ekibira okuba ekinene ennyo.

Enjuki eyimiridde ku kimuli kya ekimuli ekimyufu eri mu kunuuna ekimuli ekyo mu mabbali waliwo ebimuli ebimyufu bingi nnyo eh biyina ka gundi waggulu ak'eki aka kyenvu biyina akamuli ka kyenvu waggulu.

Ekikapu kirimu ensigo z'emmwanyi zijjudde. Ekikapu kirina kkala ya bbululu, kiyina kkala ya kkala enji e eya kyenvu, kiyina ne kkala enjeru. Akutte ekikapu ayambadde essaati enjeru kuliko obusazeesaze.